Sareti fas bi am na xale bu guur gi nu xamni mu ngir toog ci retifas b sareti fas bi dan tetti bi ci koom xalé bu guur gi mi ngir toog ci tegg bi wiiri gëlloxenbi tekk ci ko boppam bi fas bi fun taxaw ci gannamu amnani bin fay taraf bu agga go

Lapalapa la, lapalapa bu nyuul la, am ay tupu tupu yu weex, lapalap bi mingi taxaw si kaw bum, kolor bi, kolor bi mingi nek bu xonxu ak bu verta

Moo madi yiñu koronsala bam bub dinit ekland bay am na ko xalna mingi te jumool te jime yi fakat bi liñiy german ko 1ne ak juróon narfuk mammen bi ndifi ke yit tay ko fe.

Benna jegg bu jigeen la, Mugeh sol ganbubah buh honha si baad bi nungu dowmeh , dowmeh bu werta , mukeh sol lamm musoruh deff mess tekk lohom bi si bobambo , mukeh defal kanamambi, mukeh takah ayy laam.

Kii njiiti réew mi la, mum mag beneen goor, amna lunj nyuy jox, bennu goor, mënge sol mbubu bu bula, amme lu werta, nga yi nyun sol mbaxana yu ñuul